Li eni cal odi me taun kun i taun man ti odi ma wigi weng kala ma buraun weng kun waya me mac elingtwic okato ki ibut taun man

I eni cam ma kiketo ki i wi meja kun cam man cam mapadipadi calo tongweno tungulu ovakedo nyanya obwol pala bene tye kenyo aloti otigo ki pot dek mukene mapatpat

Lieni ngat mo ma tye ka kiro yat i kom cam ma mege kun kiro woto ki woto ki wot dok i lung pa poto.

Eni cal pa lulim piny ma gitye ka wot iyo.